Abafundi abemfundo ephansi abasasungulayo esivame ukubabiza sithi ngabe ecd bahlezi lapha endlini yabo yokufundela kuletafula ebalingeneyo kanye lezitulo ezibalingeneyo. Emdulwini kulemifanekiso edwetshiweyo

Endlini yokufundela abafundi bezifundo ze primary .Kulamatafula kanye lamabhentshi lendawo yokubhalela esemdulini . Kanye lemduli ependwe ngombala olithanga .

Isikolo sabafundi bezinga leprimary, silezivalo kanye lamawindi aluhlaza okwesibhakabhaka. Phandle kulotshani obuhlanyelwe kakuhle kanye lezihlahlana ezokucecisa. Lokhu kuyasiza abafundi ukuthi bagcine indawo yabo inhle njalo ihlanzekile.

Itafula esetshenziswa ngabafundi abasezingeni eliphansi, kulemiganu lezipunu, amankomitsho kanye lezigojwana ezincane lesitulo esincane phansi. Abafundi laba bayaphiwa ukudla ukuze impilakahle yabo ingaphambaniseki ngenxa yendlala.

Indlu yokufundela abafundi bezinga eliphansi Kulomduli lapho okubhalelwa khona. Kubhalwe ngamabala amhlophe, lalithanga. Yizfundo zeSamu, kumbe ezeNombolaoa.. Ezitshengiswe lapha.

Isikolo sabafundi bezinga eliphansi sakhiwe ngezitina safulelwa ngamazenge. Kuyatshengisela indawo lapho okugcinelwa khona amanzi, asesuka ke sesiyangena ezimpompini ezitshiyeneyo. Kulentambo njalo ezamagetsi okutshengisa ukuthi kulamagetsi kulesi sikolo.

Indlu yokufundela abafundi abasezingeni lephurayimari umsebenzi lapha ubhaliwe emdulini kusetshenziswa itshoko emhlophe, ukubhala lokhu kuyabasiza abafundi ukuthi bazwisise ngcono nxa kubhaliwe emdulini kulokuthi umbalisi akhulume ngomlomo kuphela.

Isikolo sokufundela abantwana ,abezinga lemfundo ephansi. Sihlanzekile isikolo njalo silamafasteli amakhulu okuncedisa ukuthi abafundi baphefumule kuhle.

Indlu yokufundela abafundi abasezingeni eliphansi kulamatafula kulezingwalo kulababalisi ababili kulendawo njalo eyokubhalela iboard eluhlaza

Indlu yokufundela elezitina ezingumdaka kanye lemizila emhlophe. Izivalo kanye lamawindi kupendwe ngombala oluhlaza .Phandle lapha i"Veranda" lisindwe kakuhle ngesamende.

umsebenzi wabafundi wezinga eliphansi kwele primary kufundwa inombolo kutshengiswa isikhathi lapha kumawatshi ayisthupha atshengisa izikhathi ezitshiyeneyo

Abafundi abahlanu abasezifundweni zezinga eliphezulu, lapho abayabe sebefundela khona imisebenzi ethile. Kulebanga elifikayo lapho abafundi abahamba khona bayekwenzi umsebenzi wezandla ophathelane lalokhu abafunda ngakho.

Abafundi abathathu abagqoke impahla ezisetshenziswa nxa abantu bepheka, bayapheka lapha kulezinkwa esezivuthiwe asebezikhipha, imfundo le iyasiza abantwana ukuthi umabeqeda bahle bathole imisebenzi yokuzenzela bona.

Abafundi bezinga laphezulu basezifundweni zabo basebenzisa imitshina. Lapha bathatha imifanekiso yalokhu abakwenzayo. Bakhona njalo abanye abamileyo abakeleyo lokhu okwenzakalayo.

Indlu yokufundela abafundi abezinga eliphezulu abangabe sebefundela imisebenzi ethile. Kulabafundi abanengi, bagqoke amayembe amhlophe kuthi ke ababili phakathi kwabo bagqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka. Umbalisi wabo ukhona uyasizana labo phambili, uyabhala emdulwini.

Abafundi bemfundo yaphezulu basendlini yabo yokufundela bafunda besebenzisa imitshina yakulezinsuku egoqela amacomputer. Itechnology kukhanya iyasetshenziswa kuyonale indawo ngoba lomqeqetshisi umile ulomunye njalo umtshina asebenza ngawo.

Abafundi abasezingeni eliphezulu abakhanya sebefundela umsebenzi othile. Lapha bayabukisa lokhu abakwenzayo, isibane sesikhanyisile abanye bakhangele ukuthi kwenzakalani. Bagqokile njalo okufananayo

abafundi abasemfundweni ephezulu befundela umsebenzi lapha kukhanya bafundela ukwenza izicathulo umbalisi wabo uphethe isicathulo uyancedisana lalo umfundi bagqoke izigqoko eziluhlaza okwesibhakabhaka

Abafundi abasezingeni eliphezulu lezemfundo kungaba sesekhondari kumbe emakolitshini lapha basebenzisa imitshina yakulezinsuku lekhompuyuthaku kulama foni lomqeqetshisi wabo ukhona uyabancedisa, abafundi laba ngabesilisa.

Abafundi abasezingeni eliphezulu kwezemfundo .Abangabe sebefundela imisebenzi etshiyeneyo . Bagqoke izigqoko ezimhlophe njalo balemitshina abasebenza ngayo .Baphathekile lapha ngalokho abakwenzayo.

Umcimbi owenziwa ezikolo zezinga laphezulu kulabafundi abafundayo abafana lamankazana. Kulalabo ababukeleyo abanye sebethatha imifanekiso ngamafoni kuletende kanye labantu abanengi abaze emcimbini lo.

Abafundi bezifundo zesecondary basesikolo. Lapha benza umsebenzi wezandla. Kulomtshina wokuthunga izigqoko. Lomfundi ophethe inalithi, kulelembu khonalapho. Wenza umsebenzi wokuthunga. Lokhu kuyabasiza abantwana uma sebeqedile lesikolo, ukuthi bazenzele imisebenzi yezandla.

isiphalangwalo ezifundweni ze secondary kulezingwalo ezitshiyeneyo lapha abafundi abaza khona ukuzothola ulwazi sibona izingwalo ezilemibala etshiyeneyo ezinye ziluhlaza ezinye zibomvu ezinye zimhlophe

Ibhakane elitshengisa isikolo semfundo yaphezulu, esikolo lesi kufundiswa imisebenzi yezandla ikakhulu ezancedisa abafundi ukuthi uma sebephutshe izifundo zabo benelise ukuzisebenzela lanxa benga qhatshwanga.

indlu yokufundela labo abesezingeni le secondary kubonakala izifundo abazenzayo kanye lezikahthi abazenza ngazo lapha ku time thebuli ebhaliweyo kuyabonakala njalo izikhathi abathatha ngazo ikhefu besiyaphumula kumbe besiyakudla

Abafundi abemfundo yaphezulu bagqoke ama lab coat alombala omhlophe lama gloves aluhlaza okwesibhakabhaka. Bangena kusakhiwo sokufundela esiyisigombolozi silebhakane elimhlophe elibhalwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka.

Indlu yokufundela abafundi abasezingeni le secondary. Kulamatafula lama bhentshi abahlala kuwo. Kube sekusiba lendawo lapho okubhalelwa khona. Ihlanzekile indlu le yokufundela.

Indlu yokufundela, kulombalisi labafundi. Abafundi ababili baphambili, abafundi laba kuhlangene abafana lamankazana kukhanya bagqoka amayunifomu abe mhlophe leziketi eziluhlaza.

Abafundi abasezingeni le yunivesithi basezifundweni zabo eziqhutshwa ngumqeqetshisi omi ngaphambili. Usebenzisa ikhomputha ukubafundisa. Kuhlangene abafana lamankazana bonke balalele lezo zifundo. Bahleli njalo ezitulweni eziluhlaza.

Indawo ye-university, lapho okufundelwa khona izifundo zezinga laphezulu. Kulendawo eluhlaza, lapho abafundi abangahlala khona, bephumula, uma bengekho ezifundweni. Kulezibani ezikhanyisayo, kanye lendawo, lapho abathola khona amanzi.

Inkundla yokudlalela ivolleyball esikolo semfundo yaphezulu e university .Imidlalo iqalathekile kakhulu ngoba yenza abafundi baphumule emabhukwini. Njalo babe lemizimba eqinileyo . Ukuze bangahlaselwa yimikhuhlane kalula .

Indlu yokufundela abafundi abasezingeni leyunivesithi kulezitulo kulamatafula lomduli omhlophe okubhalelwa kuwo nxa kufundwa indlu le ipendwe ngombala olithanga ile ceiling njalo emhlophe.

Imibiko yabafundi abaseyunivesithi ebhaliweyo yafakwa phakathi kwengilazi, lokhu kusenzela ukuthi ivekeleke. Eyunivesithi lapha imibiko ayihambi itshelwa abantu munye ngamunye. Uyafakwa khonalapha emdulini abafundi bazibalele babone lokhu okudingakala kubo.

Owesifazana endlini yokufundela eyunivesithi uqhuba izifundo. Kule indlu ikhona indawo yokubhalela, kukhona njalo lespikha esenza ukuthi lokhu okukhulunywayo kuzwakale ngcono. Lowo ofundisayo njalo uphethe imayikhi eyiyo layo emsizayo ekukhulumeni ngoba kufunda abafundi bebanengi.

Indlu yabafundi abasezingeni eliphezulu e university kuyasiza ukuthi abafundi bathole indawo yokuhlala ngoba abanye bayabe bevela khatshana kulelaptop isetshenziswa ngabafundi kulezinsuku ngoba yiyo esilolwazi olunengi nxa abafundi beqhuba izifundo zabo

Indlu yokufundela abafundi abesezingeni laphezulu e university. Bafundi banengi lapha bahlangene, bamile njalo kulomqeqeshisi wabo ngaphambili ,osebenzisa imayikhi ukuthi abafundise. Ngoba banengi laba bafundi kuyadinga ukuthi izwi lakhe lizwakale kakuhle.

Indawo yokufundela izifundo zaphezulu euniversithi kulezimota ezimbili kulebhakane elilombala oluhlaza elibhalwe ngamabala amhlophe elitshengisa ukuthi umuntu uma efuna ukuyendaweni etile uhamba ngaphi.

Izakhiwo zeyunivesithi inhle kakhulu lindawo njalo ihlanzekile kulezihlahla eziluhlaza tshoko kulomuntu njalo okhanya esebenza ukulungisa le indawo ukuze ihlale ihlanzekile.

Kundawo yokufundela labo abasemayunivesithi. Ikakhulu uma befunda bebanengi bayahlala kuyenaleyi ndawo. Iyunivesithi iqakathekile kakhulu ngoba abafundi kulapho abafundela khona imisebenzi ethile eyokuthuthukisa isizwe.

Abafundi basendlini yokufundela eyunivesithi, kulomqeqetshisi omi phambi kwabo obachasisela ngezifundo, abafundi laba bagqoke impahla zabo, abagqoki amayunifomu njengalaba abezifundo zaphansi.

Indlu yokuhlala abafundi bezingeni eliphezulu lamakhetheni lombheda lezicathulo kulothawulo lokugeza elombala oluhlaza okwesibhakabhaka umfundi ugqoke isigqoko sakhe sokulala

Yindlu lapho okuhlala khona abantwana be university lapho abalala khona kukhanya I wardrobe lapho okufakwa khona impahla lama suitcase phezulu kwe wardrobe yonaleyi leminye imibheda emibili omunye umbheda uyabe uphansi omunye uphezulu lomntwana ofundayo njalo kuyabonakala I computer yakhe.

Indlu yokufundela e university ukhanya iyalungiswa amawindi kukhanya kulamanye afileyo asekhitshwa sokufakwe amanye amatsha indlu le ikhanya isipendiwe kakuhle ilendele ukuthi abafundi bazoyisebenzisa